Barka da war haka a wannan hoto, an gudo mana hoto ne na kasuwa kuma kasuwa, wuri ne da ake wato siye da siyar wa na abubuwa da ake amfani dashi na yau da kullum walau a gidaje, walau a ma'aikatu da dai sauransu kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne da yake cike wato da cinƙoso da cikowa na mutane, na jama'a baki daya yaayinda zaa muga cewa akwai abubuwa da dama yaayinda zaa muga cewa akwai abubuwa da dama yaayinda zaa muga cewa akwai abubuwa da daama wa'inda ake wato harƙalla na cinikayya a tsakani, kamar su abubuwa da ya shafi kaayayyakin da ya shafi abinci, kaayayyakin da ya shafi sutura na sawa a jikina maza da mata, kaayayyaki daya shafi na ayyuka wa'inda ake amfani dasu a gidaje ake amfani dasu, a ma'aikatu ake amfani dasu, a wurare daban wanda ake gudanar da rayuwa a gurin yaayinda zaa muga cewa wato kasuwa guri ne da yake dauke da mutane, wato jinsi guda biyu, wanda yake dauke da mata da kuma maza, wanda dika wato akanyi wato harka na cinikayya na siye da siyarwa a tsakani, shi yasa kasuwa zaa muga cewa wato wuri ne da kullum yake cike da dubbai ko kuma ince ɗinbin jama'a, wanda mutane da dama sukan je sabida saida kaayayyakin su wasun kuma sukan je ne sabida sayan kayayyaki da zaa suyi amfani dashi wato na yau da kullum a rayuwar su. Kamar yadda muka sani kasuwa yaa shafe wurare daban-daban wanda wato zaa muga cewa akan bada gefe daban na saida kaayayyaki na gwari ma'ana kaayayyaki na miya wanda ake amfani dasu kaama daga kan su tattaasai, taarugu, albasa da dai sauran su. Sa'annan akan samu kaayayyaki na abinci kamar su dankali, doya da sauransu, akwai fanni kuma da ake samu wanda ake zuba kaya wato aa manyan wato wuraare ko kuma ince shaguna wanda ya shafi kaayayyaki na shinkafa, waake, masara, wato gudan dai kaya na abinci na hatsi da dai sauransu wanda wato baya ga wa'innan akan samu gefe da za'a samu wato na kayan sawa ne wanda sutura ne abinda ya shafi na maza da mata kamar su atamfofi, yaaduna, shadda, takalma da dai sauransu. Wanda duk wa'innan kaye-kaye akan bada wato shaguna ne na musamman wanda wato al'umma za su zuba kaayayyakin su wanda zasu saida gami ga cewa kaya ne wanda wato za'a ajiye shi a cikin shago wanda za'aje ayi cinikayya a saya sannan akwai gefe wanda zaa kuga cewa kaayayyaki ne na ai na wato wanda ake amfani dasu a gida, kaama daga kan kaya da ake amfani dasu wajan girki kaya da ake amfani dasu wajan gurin zama da dai sauransu. Duka ire-iren wa'innan kaayayyaki akan saame su a kasuwa. Kasuwa wuri ne da yake da matukar muhimmanci, wuri ne wato da yake taimakon al'umma matasa da ma manya baki daya wajan cinikayya da samar da abubuwan yi, nagode.

Barka dawar haka. Kaman yadda muke gani wannan kasuwa ne aka gwado mana wadda yake ɗauke da kayan miya wato kayan gwari. Ana nufin gefen kayan gwari shine gefen da ake saida irrin su tumatur, ai, su attarugu, su tattas, su attarugu, su albasa wa ‘yan’ nan kaya su ake kira da kayan gwari. Sannan daga gefe guda akwai mai saida ayaba, bacin ayaba akwai su kashin dankali, su manja. Sannan akwai gefen da a kasa su shimkafa yanda dai ake cinikayya a kasuwa. Ga ‘yan’ matanan yanda suka fito suka kakkasa abubuwan su yana da kyau dama mata suma su tashi su naimi na kansu su tashi su naimi abinyi. Kama yadda aka gwado mana a wannan kasuwa mafiya yawancinsu a wannan kasuwa ko ince a wannan ɓangare matane ya yinda aka gwado su a gurin sana’ar su a kasuwa. Wannan ta zuba shinkafa ne take sai dashi ma’ana buhu ne tasa take sai dasu ta gwada su kwano kwano. Ga mai dankali ta kasa, ga mai manja ta zuba, ga mai ayaba ga mai kayan gwari. Kasuwa wuri ne da yake ɗauke da mutane kala daban daban kuma wuri ne da ake zuwa ai siyayya ko ince ai cinikayya daban daban. Nagode

Barka dai, wannan hoto da aka kwado mana ne, kokuma in ce hoto da aka nuna mana otone na matsaya na kasuwa, ma’ana dai, da wurin da ake kasuwanci. Dai-dai wurin da ake saye da sayrwa, wannan wurin da aka gwado mana, wannan na nufin wurin da aka kafa kasuwa da shi, ko kuma in ce wurin da aka kafa kasuwa, kamar yadda muke gani, ga mutane nan, ko kuma in ce jami'an kasuwa, ko masu ba da wuri a kasuwa, ga sunan yanda suka tsaya suka zantawa, yanayin yanda kasuwan za ta kasance, yanayin yanda za su bada wuraren wa mutane da za su sassaka kayayyakin shima na saidawa da kuma yanda tsare-tsare na kasuwan ze kasance. Kamar yanda muke gani kamar za’iya ce, ma'aikata ne da suka bada wuri a kasuwa, kuwa da fannin shin, da runfansu, yanda za su tsara kasuwan yanda ze kasance, yakansance kasuwa yakasance kasuwan ya yi kyau, kuma amsa wa mutane gurare da za su sassaka kayayyakin su na saidawa. Ga mata nan, yanda muke gani, kasuwa wuri ne dai yake ƙunshe da mata da maza, ga sunan duk suna na, duk suna nan, duk suna jira ne, kuwa za a iya ba su wurin da za su sa sa abun kasuwancinsa, kamar yanda muke gani a wannan hoto. Nagode.

Barka dai kamar yadda muke gani a wannan hoto an gwado mana biki ne ma’ana biki na aure. Kamar yadda muke gani bikin aure biki ne da ake taro maza da mata don taya murna da farin ciki ma’aurata guda biyu ma’ana mace da namiji, kamar yadda muke gani biki, biki ne na aure kuma na gargajiya aure da ake bikinsa na gargajiya kamar yadda muke ganin ita amarya: ga irin shigarta da ta ji, ta ji shigarta fito ta ji ƙyau ma'ana ta ji shiga irin na amare ga su tagulla ka na wuya ga hannu, sannan ga na kai. Yadda ta yi shigan da gan ta ba sai an tambaya ba amarya ce sabida yadda irin kayan da ta saka a jikinta na al'adarsu, ma'ana na al'adar su yadda amarya take fitowa ta yi wannan shiga sannan gefe guda an gwado shi ango yadda shima yai shiga irin na al'adansu ya saka kaya wato atamfa aka ɗinka shi riga da zani. Wannan aure shigan da suka yi, ya ƙawatar, ya kuma ƙayatar ya burge jama'a. Ga 'yan'uwansu nan yanda aka gwado mana yadda suke taya su farin ciki da murna na wannan aure ko kuma ince na wannan biki yadda su ma suka je wurin ayi shagali a kuma dama da su. Na gode.

Barkanmu dai kamar yadda muke gani a wannan hoto an gwado mana yadda ake gaisuwa ne wani na aure. Kowanne al'ada da irin yadda suke gaisuwa yayin da za su yi aure, ko in ce yayin da suka zo gudanar da aurensu. Kamar yadda aka gwada mana a wannan hoto mafiya yawanci ƙabilar Yarbawa ne suka fi irin wannan gaisuwa na aure a yayin da in za su yi wannan gaisuwa sai sun kwanta kusan a kwance kafin su gaida iyayen amarya kamar yadda muke gani an gwado ango ne ya je ya kwanta a gaban iyayen amaryan yana gaishe su. Wannan al'ada ce da take bambanta a kowane ƙabila da a kowane irin yare. Irin yanayin yadda suke gaisuwa wurin neman aure su ko: kuma: ina ce su ka zo jin aure kamar yadda aka gwado: mana wannan shigarsa da irin kayan da ya saka da yanayin gaisuwa: wannan gaisuwa dai da muka sani al'ada ce ko in ce: yare na yara bawa suka fi jin irin wannan gaisuwa yayin da suka zo jin aure gaisuwa ne: ma'ana na aure na gode

Barka dai a wannan hoto da muke gani an gwado mana hoto ne, na kuɗaɗe ko kuma in ce kuɗin da da akai amfani da su. ko kuma in ce kuɗaɗen da da akai amfani da su. Shi wannan kuɗi ko kuma in ce su waɗannan kuɗaɗen an yi amfani ne da su, a shekarun baya. ma’ana zamanin da, zamanin iyaye da kakanni ko kuma in ce zamanin kakanni ma. sun yi amfani da waɗannan kuɗaɗe. Ko a nan najeriya a zamanin baya an yi amfani da su, da kuma wasu sasshe na ƙasashen da suke makusanta da nan. Wato wasu gefe na yankin afirika duk an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe. Wato akwai wani yalo dake jiki wanda ake amfani da shi, ana amfani da shi ne matsayin kuɗi, yanda za ka ɗauki kuɗi a zamanin yanzu ka ɗau kuɗi na takadda ka ba da ka saya abu, wajen sayan abu. Ko kuma ka je sayarwa a ɗauki kuɗi a ba ka, to haka za ka ɗauki shi wannan kuɗi da aka gwado mana a zamanin baya, shi suke amfani da shi wajen sayan abu kuma shi ake ba su, wajen in suka je sai da abubuwansu. Wato kuɗi ne da akai amfani da shi a zamanin baya. Na gode.

Barka dawar haka, Kaman yadda muke gani a wannan hoto an gwado mana hoto ne nia ire iren kuɗi da muke dasu ko kuma ince yanayi canje canje da kuma kaloli ya banbanta, ya banbanta kamar yadda muke gani an banbanta su ga ɗari biyu nan an banbanta shi, shine a farko dauke da kalan shuɗi kalan koriya shuɗi kenan wato girin a jikin sa. Sannan bayansa akwai naira ɗari shima yanayin zanen sa da yanayin yanda kalan su yike ya fito ya banbanta. Sannan munada naira ashirin, ittama zanen ta da hoton ta ya banbanta yanda yake ɗauke da wato tuta na najeriya, wato kore shuɗiya da fari, da kore da fari da kuma kore wato kalan tuta kenan ta najeriya. Sannan akwai naira goma shima wannan naira goman akwai tuta na najeriya a jiki yanda da kalar kore da fari da kuma kore a jikin sa. Sannan na gaba akwai naira biyar wanda shima yana ɗauke da tuta na najeriya da kalar kore da fari da kuma kore, ko wanne ya banbanta da sauran wato banbance banbance da yake tsakanin kuɗa ɗe da muke dasu. Nagode

Barkanmu dai kamar yadda muke gani a wannan hoto an gwado mana yanayi ne na safiya. Ma'ana lokaci ne da yake gwada mana Lokaci ne na safiya tayi. Kamar yadda muke ganin an gwado mutun ne yake bacci da ya ajiye agogo a kusa da shi alama ce na abun da zai tayar da shi daga bacci idan gari ya waye. Ma'ana idan safiya ta yi. Kamar yadda muke gani a wannan hoto ya saita lokacin da zai a agogonsa ya tsaya ƙarfe biyar saura anan biyar saura minti ashirin. Wannan lokaci yana gwada mana daidai lokacin ne da ya sa na alama yadda idan wanna lokaci ya yi shi wannan agogon zai fada masa, ma'ana zai yi kara zai ji ya iya tashi a baccinsa. Mutane da dama suna baccinsa ne ba tare da sun sa ko za su sa alamar za sa shi ba. Yanayin da zai sa su lattin tashi, ko kuma lokacin da ya kamata su tashin ya yi amma ba su tashi ba. Yadda muke gani a wannan hoto shi ya sa alama ya sa agogo, yadda ƙararrawa in wannan lokacin ya yi ƙararrawar zai kada ya tada shi a bacci na gode.

Barkanmu dai kamar yadda muke gani a wannan hoto wuri ne da ake ajiyar abubuwa hawa ko kuma in ce wuri ne na ajiye ababen hawa tun da ba guda daya ce abun hawan suna da yawa mafiya yawan lokuta a kasuwanni ko a ma'aikatu ko a wurare dai daban-daban wuri na kasuwanci ko wuri na aiki gwamnati ko wuri na aikin sa kai da kai ake ware wurare da za a ajiya abun hawa na musamman. Ma'ana gefen wuraren da za a ajiye abun hawa ma'ana gefen wuraren da za a ajiye abun hawa kamar yadda muke gani Wannan hoto ya gwada mana gefen kasuwa ne gefen sa ga abubuwan hawa abubuwa da ake kira babur wasu sukan kira shi da mashin sun tsattsaya yayin da waɗanda suke gefe guda inda waɗanda suke Son hawa abun hawa suke abubuwa na sufuri na yau da gobe in za ka tara abun hawa kasan ga daidai inda za ka je ka same su ga daidai inda suke da zama sai ka je katsaya kana duƙune ko a gefen titi ko akan hanya ko a meye ba, akwai inda aka ware musu na musamman wanda in ka je wurin kasan duk abun hawa idan ka gani na kasuwanci ne ko ko kuma in ce wasu na su ne na gashin kansu wanda ba kasuwanci suke yi da shi ba. Wuri ne da ake ajiye abun hawa a wuri guda ko in ce a gefe guda. Na gode.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

Barkan mu dai wannan hoto ko kuma ince a wannan hoto, hoto ne da ake gawada mana wato yanda ake manja yanda ake sarrafa kwakwa izuwa manja. A mafiya yawan wurare yawancin wurare da ake wannan kaman ƙasashe nena ibo, ko kuma gudo wani sassan ƙasashe na yarbawa a kafi samun wato wuraren da ake sarrafa wato wannan kwakwa na manja. Amma mafiya yawa wurare nena inyamurai su sukafi wannan harkana yanda ake sarrafa manja. Yayinda suke sarrafashi izuwa sassa sassana faɗin ƙasanga. Kamar yadda muke gani ga Kwandonan sannan ga ƙaton sannan ga ƙaton tire sannan ga gasu bokiti, gasu abun zubawa, ga ƙaramin injinan ga kumashi kwakwan yanda aka zuboshi yanda aka zuboshi yanda ake sarrafashi har’a fiddashi wato mataki inzuwa mataki. Yanda za’abi wannan matakin in aka wuce wannan matakin abi wannan matakin har’i kaiga an fidda manja a jikin wannan kwakwan anbar kwakwan daban manjan an wareshi daban, yanda aka gwado mana ga ma’ikatanan yadda suke wannan aikina sarrafa wato kwakwana manja yadda ake fidda manja. Nagode

Barkan mu dai kamar yadda aka gwado mana ko kuma ince muke gani a wannan hoto tsohon gida ne wato na laka. Wannan gida gini ne da a keyinshi a zamanin da hadda kuma zamanin yanzu ananan ana irrin wannan ginin. Gida ne da’ake yinshi amma mafiya da anfiyin irrin wa’yan’nan gidaje, tsoffin gidajen da aka fiyi gida ne da akeyin su, ma’ana anfiyin su da laka. Laka abune da aka tonewa a ƙarƙashin ƙasa a ciroshi ƙasa ne dakeda danƙon gaske. Kamar yanda muke gani tsohon gida ne da aka yishi da laka yanda gashinan har ƙasan ya fara zagwanyewa ya fara fafewa ga kwano nan da aka buga shima yayi ja sosai yam utu saboda daɗewan gidan da yayi. Sannan da taga nan yanda aka gwado shi anyi sune na katako nada wanda akeyi na zamanin da kenan gashinan anyishi rabi ne ma za’a iyya ganinsa ganan yanda aka rurrufe aka buɗe gefensa ga kwanon yanda yafara zagwayewa na ginin da. Wato wannan gida dai gida ne na ginin da wanda ake amfani da laka wajen sarrafashi ko kuma ince wajen gina shi akan yishi ne da laka wanin anayin yaɓe wanin kuma anayin bulo ne agina wannan gida. Nagode

Barka mu dai wato a wanna hoto an gwado mana wato tsohon gida ne kuma gidan sama. Wato tsohon gini ne da’ake yinsa ko ince da’aka yishi a zamanin baya na gidan sama. Tsohon gida kenan wato gidan da ya daɗe daɗaɗɗen gida. Kamar yadda muke gani shi wannan gida an yishi ne da bulo sannan gidan ya tsufa ga kofan shiganan yanda duk ya mutu ga shinan yanda akayi shanya bisa ga dukkan dai da hoton ya gwado mana akwai mutane a cikin wannan gida. Wannan irringini ana yinsa ne a zamanin baya, wato gida ne da aka yishi da daɗewa gida daya daɗe ya kuma tsufa tsohon gida kenan, kamar yadda muke gani duk ya zagwanye ya fita a cikin hayyacin sa fentin jiki baya gwadowa, ga shinan duyya koɗe yadda muke gani irrin wadannan gidaje ana iyya siyan su a gyara su, a zamanantar dasu a mayar dasu ginin zamani. Amma wannan hoto ya gwado mana gidan tsohon gida ne wato da ɗaɗɗen gida ne da’aka yishi da, da ɗewa ko kuma ince gida ne da’aka yishi ya jima sosai tun a zamanin baya. Nagode

Barkan mu dai a wannan hoto, an ɡwaado mana Osayomɔo Josɛf ne yake, wato wasan bu:sa alɡaitaa. Wannan alɡaitaa abu ne da ake busa shi, yake baa da wani sauti mai daɗi, ko kuma in ce sauti na masamman ana iya ana amfani da shi a wuraare da dama. Ana kiransa da alɡaita, ko kuma in ce sarewa. Sarewa abu ne na busa, wanda yake ba da sauti kala daban-daban, wato, shi wannan Osayomo, da ɡaninsa da kuma jin sunansa, ƙabila ya fito ne daɡa ƙabiilan Yarobawa. Yayin da ya riƙe alɡaita, ko kuma in ce sarewa, yana busawa, ita sarewa ana busata ne kala daban-daban. Akwai busan da ake yin sa na sarautaa ma’ana ana busansa ana busa ma sarakuna na sarauta, sannan ita sarewa akwai yanda ake busa shi a ɡurin da ya shafi ko taro, taro na biki, ko wani walima da dai sauransu. Ita alɡaita, ko in ce sarewa, yana fito wa ne da sauti kala daban-daban a wurin waɗanda suka iya sarafa shi. Na ɡode.

Barkanmu dai, kamar yadda muke gani a wannan hooto yana gwada mana kicin ne da aka yi shi ko ince madafa da ake yin sa a waje. Ga shinan yanda muke gani anyi kicin ne a waje yayin da aka gwado mace ko ince maata tana nan tana aiki da ya shafi yanda za ta yi girki, yanda aka gwado mana ga kwando nan a gefe ɗauke da kwanuka na aiki a gefenta yayin da anan take gudaanar da duk wasu aikace-aikace na abinci kamar yanda ya shafi su wanke-wanke, a gefe guda ga shi nan yanda aka gwado kwando da kayan wanke-wanke aciki, sannan a wani ɓangaren an gwado mana ga shi nan yanda take aikin gaari, ga gaari nan yanda take tankaɗensa yanda za ta sarrafa shi ta girka abinci da shi, ire-iren wannan kicin ɗin anfi samunsu ne a ƙauyuka baa lallai kuma kicin ɗin da ake yin shi a waje dole sai a ƙauye bane, har a wasu sassa ko ince a wasu sashe na biraanenma ana samun gidaaje da ake yin su ko kuma ince ake yin su kicin a waje ma’ana kicin a fili a tsakar wuri, naagode

Barka dawar haka a wannan hoto an gwado mana hotone na sarki ko ince gida ne, na sarauta ko gidan sarki da sarakuna da kuma mutane, ma’ana mabiyansa mutanen da suke bin bayansa. Kamar yadda muke gani gidan sarki gida ne mahimmin gida wanda ginin sama daban akeyi kana ganinsa zaka gane. Wannan gida gidan sarki ne ko kuma gida ne da aka ginashi irrin na sarauta. Sannan a ko wani al’ada a ko wani yare akwai wanda yake jagorantar su ko kuma ince wanda yake shugabantan su, yanda idan wani abu ya faru ya fito yayi magana a kai wato su al’umman da suke wannan yankin za suyi amfani ko kuma ince za suji abunda wannan shugabansun ya faɗi. Ana girmama sarakuna a wurare daban daban sabida muƙami da matsayi da suke dashi. Kamar yadda muke gani ginine na alfarma, kuma sarakuna suna fito ne da shiga na alfarma yanda kana ganinsu basai ka tambaya wa ‘yan’nan su waye bane? Kasan sarakuna ne, ko inya fito kasan dai wannan sarki ne. Kamar yadda mukagani muke gani a wannan hoto gida ne, na sarauta ga sarakuna ga kuma mabiyansu al’umma kenan da suke biye dasu ko kuma ince wanda suke kewaye dasu. Nagode

Barkamu dai a wannan faifai an gwado manane yanda al’umma ko ince mutane suke girmama sarkin su. Kamar yadda kuke gani ko wani yare ko ince ko wani ƙabila sunada yadda suke girmama sarkin su da kuma yanda masarautansu take. Wannan da muke gani dai yanda aka gwado mana ƙabila ne yarbawa, wato yarbawa ne yanda suke girmama sarkin su, suke bashi daraja suke mutuntashi kamar yadda muke gani gashinan ya fito ya tsaya su kuma al’ummar yankin ko ince al’ummarsa sunzo sun durƙusa sun tsugunna a gaban sa, yanda suka kai masa ziyara ko ince suke masa gaisuwa irrin na labadi da biyayya. Abunda ake nuna mana anan shine yanada kyau mudinga girmama na gaba damu mu sammanma sarakuna wa‘yan’da suke da sarauta wa’yan’da aka basu matsayi acikin mu. Shi sarki mutun ne wanda yakamata a bishi duk abunda ya faɗa ayi ayi a kuma darajashi a girmamashi sarki yanadasan a karramashi a kambamashi sannan a darajashi kamar yadda muke gani. Nagode

Barka dawar haka um a wannan hoto an gwado mana ne yanda zamu ƙayyaje abubuwa ko kuma ince yanda zamu tafiya da tsare tsare na abubuwa da mukeyi ko ince da zamuyi na yau da kullum. um munada kaman in zamu ɗauki gefe ɗaya kaman lokaci yaya zamuyi mutsara ko mu ƙayyade lokaci, idan zamuyi abu ko kuma zamu fita misali ko gurin aiki, ku wurin da muke kasuwanci ko wurin da muke ibada ko wurin da muke wasu abubuwa dai ya kasance muntsara um lokaci da zamuyi wannan abun koda zamuje gudanar da wannan abun. Yanada kyau komai in zamuyi a rayuwa ya kasance akwai tsare tsare da kuma fitar akan wannan abun, yana kyau duk abunda zakayi ya kasance katsarashi a lokacin da kake so kayi. A’a inna son abu kaza a lokaci kaza, ta yaya zakayi? Saika tsa wannan abunda zakayi zanyishi ne kaman gobe ko jibi inda wani abunma da zakayi a gabansa shima ka tsara masa lokaci da zaka yishi. um shi tanaji ko ince tsare tsaren abubuwanyi a rayuwa yanada kyau kamar yadda muke gani akayi bayani anan. Nagode

Barkan mu dai. A wannan hoto an gwado mana ne yanda ɗan-sanda da aka yi bashi horo na musamman ko kuma in ce aka koyar da shi yanda yake gudanar da ayukan sa a cikin al’umma. Wato wannan ɗan-sanda a turo shine inda ake tarzoma ko in ce aka tada hayaniya ko aka tada rigima na tarzoma kaman yanda muke gani gashinan a ƙona gida sannan ga mota nan a waje ittama an sa mata wuta an ƙona ta, bisa ga dukkan alamu wannan guri an tada hayaniya ne, ko in ce an tada husuma, ko hatsaniya na jama’a kala daban-daban a wannan yanki, ko in ce a wannan gari ko in ce a wannan wuri. Yayin da aka tura hukuma na ɗan-sanda yanda aka huroshi da kayan shi yanda ya je don gudanar da aikinsa na yau da kullum. Wato ya dai kashe wutan wannan rigima, kamar yadda muke gani gashi nan ya kashe wutan wannan rigima yana ɗauke da makami a hannunsa mai ɗauke da alburusai. Kamar yadda muke gani su hukuma dama aikinsu kare rayukan jama’a da kuma kwantar da tarzoma a duk inda ya tashi. Na gode.

Barka dai a wannan hoto a gwado mana yanki ne na ososo yankin da yake ɗauke da duwatsu. Wato a nan gari da ake gani a wannan hoto mai suna ososo gari ne da yake a cikin duwatsu ko kuma in ce yanki ne da yake tattare da duwatsu. Duwatsu wani albarkatu ne da muke da su a ƙasa, kamar yadda muke gani gidajen wannan yanki gidaje ne da aka yi su a gindin duwatsun a gefen duwatsu wasu ma a kan duwatsu. Shi yankin ososo yanki ne da aka yi shi a wurin da duwatsu suke da yawa ga kwanuka ga gidaje ga kan kwanukan gidajen ga bishiyoyi da dai sauransu. Yanki ne da yake da tsirrai ,gari ne da yake da ƙyaun gani kuma yake da ƙyau da kuma albarkatu a cikinsa. Akwai yankuna da dama da suke ɗauke da irin wannan albarkatu na duwatsu, Kamar yadda muke gani a wannan hoto ososo yanki ne da aka yi shi a gindin duwatsun ko kuma in ce yanki ne da yake a inda duwatsu suke na gode.

Barkanmu dai kamar yadda muke ganin a wannan hoto wuri ne ko in ce keɓaɓɓen wuri ne da mutane suke keɓance sabida gudanar da bauta, ma'ana gudanar da bautar su inda suke zuwa su yi addininsu. Kamar yadda hoton yake gwanda mana an keɓe wannan wuri ne sannan a kai gine shi ko in ce a a kai masa gida irin na bukka, sanduna ne aka saka a ka sa, ciyayi da icce da kuma karare aka haɗa wannan wurin na bauta. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, ga hoto nan na gunki da aka yi macen gunki wansa aka yi a gaban wannan gida, ma'ana ana nufin gun wuri ne keɓaɓɓen da suke Bauta wa abun da suke bautawa yayin da ita wannan macen gunkin bisa ga dukkan alamu ita suke zuwa su bautawa ga nan gidan kuma da suka yi shi suka sa shi a keɓaɓɓen wuri wanda in suka fito za su je su yi bautansu, ga abunda suke bautawa da ake kira da suna gunki a gaban gidan. Ma'ana hoto ne na gida da ake keɓe shi a yi bauta a wurin. Na gode.

Barkanmu dai kamar yadda muke ganin ko in ce yadda aka gwado mana ake nuna mana a wannan hoto, hoto ne na yaro da yake bacci. Ma'ana yaro ne ƙarami da dukkan alamu bai wuce shekara huɗu zuwa biyar ba ko ma shekaru uku yayin da aka gwado yana kwance yana bacci shi bacci yana da amfani hutu ne ga ɗan Adam ko da babba ne bare kuma yaro. Ana son yaro in ya tashi ya yi wasa ya kiriniyarsa ya sama bacci, Ma'ana ya huta. Hutu yana kawo lafiya ga jikin ɗan Adam ga jikin mutum da kuma yara ma kanana kamar yadda aka gwado, hutu yana kara wa yara ma lafiya ana so yaro idan suka yi wasanni suka yi guje-gujensu suka yi wasanninsu ko suka ke makaranta suka dawo ko suka yi wani aiki da zai sa su su gaji ko suka yi wasa da 'yan uwansu suka dawo gida ana son su sama lokaci ko a ware musu lokaci su kwanta. Wato wannan hoto yana gwada mana ko kuma in ce yana ɗauke da yaro ƙarami da yake kwance yake bacci yake hutawarsa. Na gode.

Barkanmu dai, wato a wannan hoto ana gwado mana ma’aikaciya ce da take shara a gefen hanya, wato wannan hoto yana nuna mana hoto ne da yadda ake tsaftace titi ko kuma ince wasu suna kiranta da kwalta amma amfi saninsa da titi, mace ce da take aikinta wato aiki na sharan gefen hanya kamar yadda muke gani a wannan hoto, ga motoci suna yawo a kan titi ga machine, ga kuma mutane da suke zirga-zirga suke kai da kawo wa, suke hiɗimomin su na yau da kullum, masu tafiya makaranta na yi, masu zuwa kasuwa masu waye amma ita wannan mata ta mai da hankali ne akan aikinta, ma’ana aikinta da take yin a sharan gefen hanya ko kuma ince na tsaftace gefen hanya, wato shi tsafta abu ne mai kyau kuma abu ne mai muhimmanci da yake da samun ɗata tattali ko ince samun lafiya samar da lafiya a wuri da kawar da cututtuka kala daban-daban, kamar yadda muke gani matar nan tana aikin ta ne na tsaftace gefen titi, tsafta kuma yana da kyau a duk inda kake, ka tsaftace inda kake ko da titi ne yana da kyau ace ana tsaftace shi, mun gode.

Barkanmu dai, kamar yadda muke gani a wannan hoto, hoto ne na gida, ma’ana gidan jinka, ana kuma iya kiran sa gida mai ɗauke da owo ko ace gidan owo ko gidan jinka, wasu sukan kira shi da kaman bukka. Wato wannan gidane da akeyin sa kamar yadda muka gani anyi sa ne da block na laka, laka ƙasa ne da ake samu a can ƙarƙashin ƙasa da yake da danƙo, yayin da ake tono shi, a ɗebe shi a kuma sarrafa shi ayi block da shi, a gina gida dashi. Kamar yadda muke gani, gida ne da aka yi amfani da shi da block aka gina, sannan saman an masa rufi ne da ciyayi, wanda ake kira da jinka, wannan rufi rufi ne na jinka. Wasu kuma sukan iya kiran sa da gida na da bukka, kamar yadda muke gani an fi yin irin waɗannan gidaje a ƙauyuka, amma bawai sai lallai ƙauyuka ba a biranen ma ana yin su a gefen, ana yin su kaman a wuraren da ake zuwa shaƙatawa, ana irin waɗannan gidaje, sabida gida ne da yake da cikin sa yake ɗauke da sanyi, gida ne na gargajiya ko ba kada na’ura na sanyi, in ka shiga cikin irin waɗannan gidan zaka ji sanyi a jikin ka, wato gidane da ake yin san a owo a kuma masa jinka a kansa, wato ana rufin sa ne da ciyayi, wanda ake kira da bukka ko kuma ace masa jinka, nagode.

Barkanmu dai kamar yadda muke gani a wannan hoto yana ɗauke da malamar makaranta da take aji. Wato wannan hoto yana nuna malama ce da take karantar da yara a makaranta. Kamar yadda muke ganin hoto ga ɗalibai na sun zazzauna ga ɗalibai nan sun zazzauna yayin da ita malamar ta je take nuna musu ko in ce take gwada musu wani abu a cikin littafinsu take koyar da su ta yadda za su fahimta. Makaranta wuri ne da ake zuwa nema. Ilimi ko in ce ɗaukar ilimin. Yara ana ƙoƙarin a kai su makaranta sabida su sama ilmi da za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum malamai ma suna da ƙoƙari da kuma himma waje koyar da yara karatu na ilmi na fannuka daban -daban. Ɗalibai suna koyan darrusa a gurin malamai da kuma ɗabi'u da halayya na wannan malami ko malaman take yi su ma suna bin wannan abun su koya. Shi ya sa yana da ƙyau a sama malama da ta karanci koyarwa ta yadda ma yaron fahimta da kuma take da ɗabi'u masu ƙyau. Kamar yadda muke gani Wannan hoto malama ce take koyar da yara a aji. Na gode.

Barkanmu dai a wannan hoto an yi magana ne a kan saita lokaci Kamar yadda muke gani ga agogo nan wanda ake duban lokacin a cikinsa na hannu ko in ce ire-iren agogo da muke da su na hannu na jikin bango da ake sakayawa a jikin bango ko a ɗaki ko a falo ko a ofishi ko a wurin sana'a ko a kasuwa da dai sauransu. Duk wanda yake son ya duba lokaci mafiya yawanci lokuta yana duba agogo, to abinda ake saita lokaci da shi. Misali idan za ka fita ko kana son ka fita wajen aiki ko kasuwancinka da karfe shida na safe ko bakwai ko takwas za ka iya saita lokaci. Ma'ana akwai alamu da za ka sa na ƙararrawa wanda zai iya tada kaima a wannan lokaci zai taimaka don sa sauƙaƙa maka ɓata lokaci da za ka yi ko kuma latti na fita. Ana saita lokaci a duk abubuwan da aka son a gudanar da shi na rayuwa, misali za ka tashi da safe karfe bakwai za ka iya saita lokacin ka ya zuwa ƙarfe bakwai, ƙarfe bakwai ɗin na yi ƙararrawa zai buga maka. Duk abun da za ka yi shi ne za ka yi ne a tsare a bisa tsari da kuma lokacin da kake da niyyar ka yi wannan abu na gode.

Barkanmu dai, a wannan hoto an gwado mana wato yanayin kitso na gargajiya wato kitso ne na gargajiya, ire-iren kitso da muke da su muna da ire-iren kitso da yawa, ma’ana akwai na gargajiya, akwai na zamani wanda ake yin su kitso sun kasu kashi biyu, ma’ana da na zamani da na gargajiya amma a wannan hoto an yi magane ko kuma ince an gwado mana hoton sa wanda yake ɗauke da kitso na gargajiya, kamar yadda muke gani a al’ada irin tasu an gwado mace ce an mata kitso wanda yake ɗauke da abun al’adar su a kanta ma’ana akwai wasu tagulla ko kuma a ce musu bite da ake sassakawa a cikin kitson, wanda ake kitso gashin kai da su, yayin da aka dakko wasu aka kama kan daga tsakiya aka sa wannan abun kama kai ɗin wanda yake ɗauke da kala mai kala wato haske sannan kuma aka dakko shi wannan bite ɗin ko kuma ince wannan abin kitson ko abin adon kitson aka kewaye wannan kan da shi wanda kalan kayanta kalan abin wiyanta kalan abin da aka yi mata kitso da shi, ya kayatar kuma ya kawatar yayi kyau sosai wannan kitson.

Barkanmu dai a wannan hoto ko kuma nace wannan hoto ana gwado mana ne ko ɗin ce ya gwado mana wato ɗanbe da ake yin a gargajiya, ita wasan ɗanbe ko kuma in ce shi wasan ɗanbe ya samo asali ne daga shekarun baya da suka wuce, wanda a halin yanzu ana cigaba da irin wannan wasanni a wannan ƙasa ko kuma nace a ƙasashe da dama, kamar yadda muke gani a wannan hoto ɗanbe ne ake yi tsakanin mutane biyu kuma maza ne yawanci suke gudanar da wannan ɗanbe yayin da a ɗanben ɗanbe ne al’ada ne na gargajiya da ake yi wanda ake sa ana sa kuɗi ne ma’ana za a sa kuɗi wanda ya ci, wanda ya kayar da wani har ya taɓa kasa za a ɗauki wannan kuɗin a ba shi. A wani ɗanben kuma a kan iya sa mota ma wato abin hawa kenan, za a sa mota wanda ya kayar da ɗaya to shi ya ci, za a ba shi wannan mota, akan iya sa keke ko kuma mashin wanda ya ci shi ne wanda ya yi kaye kenan wanda ya yi kaye shi za a ba wa wannan kyauta da aka saka, wasan ɗanbe wasa ne na gargajiya wasa ne na al’adan gargajiya na Hausa da ake yi, na gode.

Barkanmu dai, a wannan hoto, an gwado mana ko ince an nuna mana yanda ake shan ruwa, wato na ruwan famfo da hannu. Kamar yadda muka gani a wannan hoton yaro ne aka gwado shi, yaji ƙishi yazo shan ruwa, yayin da ya kunna ruwa na famfo wato ruwan da ake sako shi ta famfo, ya kunna sannan yayi amfani da hannun sa wajen taron wannan ruwa don ya sha. Shan ruwa ko kuma ince ruwan famfo ruwa ne tsaftataccen ruwa da kafin a sako shi sai an sama masa wasu sinadarai da suke kashe cututtuka, wanda ake ɗaukan sa ta hanyar ruwa mai datti ko kuma ta hanyar ruwa mara kyau. Wato shi ruwan famfo ruwa ne tsaftataccen ruwa da ake amfani da shi ko kuma ince ruwa ne tsaftatacce da ake amfani da shi a abubuwa daban-daban, su girki, za a iya sha, za a iya abubuwa da shi da dama. Sannan wannan yaron da muke gani yaro ne da aka gwado shi yana jin ƙishin ruwa, yayin da yaje yayi amfani da hannun sa ko kana cikin tafiya akan hanya, kaji ƙishi, ka ga kuma famfo a gurin ba sai ka nema kofi ko ka nema wani abu da zaka ɗiba ba, zaka iya amfani da hannun ka ka sha ruwa kamar yadda muke gani yaro ne yake amfani da hannun sa wurin taron ruwa a famfo ya sha.

Barkanmu dai a wannan hoto ko kuma in ce wannan hoto yana nuna mana yadda ake tashi a bacci. Kamar yadda muke gani yadda aka gwado mana. Wannan hoto a gwado mutum ne da yake bacci yana bacci yanayin yadda zai tashi a bacci ya tashi ne yana murmushi da annashuwa a fuskarsa. Kowa da yanayin yadda yake tashi a baccinsa wani yakan tashi ne a bacci ransa a ɓace. Ma'ana da alamun ɓacin rai a fuskarsa. Wani kuma yakan tashi ne yana farin ciki ko in ce yakan tashi ne da annashuwa. Kamar yadda muke gani shi dai wannan mutumin an gwado shi ne yana bacci a ɗaki bayan bacci da yake yi a ɗaki an gwado shi ne ga shi na yana murmushi da haƙaransa ya kuma danƙe hannuwansa a kan wato matashi. Shi bacci abu ne da yake da ƙyau mutum ya kasance in yai aiki ya gajiya sama hutu, yanayi ne na huta kowa kuma da yanayi yadda yake tashi a baccinsa wannan dai ya tashi ne a cikin farin ciki

Barkanmu dai wannan tafiya ,tafiya ne Da ake yin shi a wuri mai tudu da gangare ko kuma in ce tafiya ne da ake yin shi a wuri mai hawa da kuma sauka ko kuma tafiyar da ake yin shi a ruwa yake wuce wato ma'ana hanyar da za ka bi ta mugudanan ruwa yadda ruwa yake bi ya wuce. Wannan hoto ana nuna mana ne haryar gargada wato mai tudu da kwari muna da ire-iren wannan hanyar a nan Najeriya misali. A jihar Plateau, akwai hanya da ake kira da kwanar maciji wannan hanya, hanya ne mai kwane-kwane kamar yadda maciji yake tafiya. Sannan hanya ne da ke da hawa da sauka. sannan muna da hanya kuma da ya taso shi ma a nan hanya jihar Plateau ne shi ma wannan hanya, hanya ne mai hawa da sauka. Akwai hanyoyin da dama na irin wannan. Sannan a jihar kaduna akwai hanya da yayi ɗan bushiya. Hanya ne da aka yi shi a magudanar ruwa hanyar ne sa aka yi shi hanya ne da ake wucewa ta magudanar ruwa wato hanyar da ruwa ke bi. Wannan hoto dai yana gwada mana ne tafiya da ake yi a hanya da yake da hawa da sauka ko hanya da yake da tudu da gangare. Na gode.

Barkanmu dai a wannan hoto an gwado mana mace ce da take ɗauke da ‘ya’yanta guda biyu a kan abun hawa wato a kan babur wasu suna kiran shi da mashin, wannan hoto an gwado mana mace ce bisa ga dukkan alamu a ƙauye ne take tafiya a kefen ko kuma ince a kan hanya, hanya da ba titi bane hanya ne na kasa kamar yadda muke gani jar kasa ne a wannan hanyar da kuma shaguna a kefar sa, yanayin yadda aka gwado an gwado mana mace bisa ga dukkan alamu zata tafi gurin ko aikinta ko wurin sana’ar ta ko kuma ta tashi a gurin sana’ar ta zata tafi gida, yana da kyau mace da mallaki abun hawa zai taimaka mata gurin gudanar da ayyukan ta na yau da kullum musamman ga macen da take da yara, kamar yadda wannan mata aka gwado mana ‘ya’yanta har biyu ne, yayin da take goye da ɗaya wanda bisa ga dukkan alamu ‘ya mace ce sannan akwai ɗaya a gaba wanda ɗa na miji ne wanda shi ne babba, wannan hoto yana gwada mana yadda abun hawa yake taimaka wa mata musamman mata da suke da yara, mace ce da ‘ya’yanta guda biyu akan abun hawa da ake kira da babur, na gode.

Barkanmu dai, kamar yadda muke gani a wannan hoto, ko yadda hoton yake gwada mana, an gwado mace ce take gaida mijinta a tsugunne. Wato wannan yanayi ne na girmamawa ko kuma ince yanayi ne na yanda ake wato ake girmama miji. Kamar yadda muke gani, hoton nan yana ɗauke ne da ma’aurata guda biyu, wato mace da namiji, mata da kuma mijinta yanayin yanda take daraja shi, yanayin yanda take girmama shi, yanayin yanda take masa biyayya, ya sa shi cikin farin ciki, yayin da gaisuwa ma da zata gaishe shi saida ta durƙusa tukunna ta miƙa hannu ta haɗa da nasa, sannan ta gaishe shi, shi kuma an gwado shi ne, ya gwada farin cikin sa yana dariya yana murmushi, abun ya masa daɗi, ya kuma faran ta masa rai. Yana da kyau mace tayi wa mijinta biyayya, ba don komai ba sabida shine a gaba da ita kuma ‘ya’yan ta ma suna ganin abunda ake ciki, suna ganin yanayin yanda take masa, su ma in suka taso zasu girmama shi, kamar yadda muke gani, hoton nan ma’aurata ne da suka daɗe, suka tsufa tare amma har yanzun bai sa ta dena masa biyayya ba, mace ce da mijinta yayin da zata gaishe shi sai da ta tsuguna ta gaishe shi sabida biyayya.

Barkan mu dai, kamar yadda muke gani a wannan hoto, mace ce aka gwado ta, wato tana kasuwancin ta, tana saida kayaayyakin ta, a jirgin ruwa, ko kuma ince a kwalekwale. Kamar yadda muke gani wannan mata tana ɗauke ne dakayayyaki da muke amfani dasu nay au da kullum, wato robobi, ga bab nan wato abun da ake kira da bahu, wanda ake wanka dashi ma yara, ba lallai sai jarirai ba har da yaran da suka taso, sannan akwai randa, wasu sun ace masa bamboo wanda ake tara ruwa aciki, yayin da ake amfani da bokati a ɗiba, ga bokatin ma duk a cikin kayayyakin da take saidawa. Wannan kayayyakin da take saidawa tana saidawa ne a gidajen da akayi su akan ruwa ko kuma ince gidaje ne da aka yi su a magudanar a inda ruwa yake zauna. yayin da take kasuwancin ta, take tuƙa wannan kwalekwale ko ince jirgin ruwa, da kanta take yawan saida kayayyakin ta na robobi, wato kayayyakin da muke amfani da su yau da kullum acikin gida, dama wajen gidan ko a shago ne ko a ma’aikata ko a wurin kasuwanci, duk ana amfani da irin waɗannan kayayyaki. Mace ce aka gwado ta da kayayyakin siyarwan ta wanda take yawan saida su, a jirgin ruwa ma’ana a kwalekwale na gode.

Barkanmu dai wannan mata ce ko Kuma in ce mace ce aka gwado ta tana firan rogo wato shi rogo akan je ne a tono shi a kawo gida kamar yadda muka gani aka kawo mata shi gida ga kwando nan a gabanta tana kan firansa. Shi rogo ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban da Wanda in aka fere shi za a iya jiƙa shi a ruwa ya yi kwana ɗaya ko ya yi kwana biyu kafin a fitar da shi a shanya ya bushe bayan ya bushe za a kai inji a je a niƙa idan aka niƙa ana Kiran wannan gari da garin alabo, wasu Kuma ana Kiran shi da garin rogo yayin da shi garin rogo ana dawo da shi gida a zo a sarrafa shi a yi tuwo, towon da ake Kiran da tuwon alabo. Sannan shi garin abu ne da aka sarrafa shi wurin yin dambu. Akwai dambu da ake yi da shi wanda ake kira da dambun alabo da dambun rogo. Shi rogo yana da amfani sosai a jikin ɗan Adam yana ƙara wa mutum ƙarfi kamar yadda kuke gani rogo ne take aikinsa yanda take bambancewa take firansa take cire ɓawon daban sannan ajiye ɓawon daban a gefe. Abun da wannan hoton take nuna mana mace ce da take aikin firan rogo. Na gode

Barkan mu dai a wannan ɸaiɸai an gwado mana wato sarakuna ne, yanda suka yi shiga irin na sarauta. A wannan faifai mun gwado an gwada mana ko in ce an nuna mana yanda sarakuna suke shigan su. Kamar yanda muke gani ga su nan a jijjere, sun tsattsaya sun ɗaura jikin su da farin kyalle, bayan sun ɗaura jikinsu da farin ƙyalle sun kawo wato abun wuya, na bead ko kuma in ce tagulla. Yayin da suke sanye da tagulla da kuma wani ɗan igiya a sanye da shi a kansu. Wato wa’yannan sarakuna da dukkan alamu yanda suka yi shigarsu, sarakuna ne na gargajiya. Wato sarakuna na gargajiya da muke da su. Akwai ire-iren sarakuna da dama amma wa’yannan bisa ga shigan da suka yi, yana tabbatar mana da cewa su sarakuna ne na gargajiya. Shigansu ya ƙawatar, ya ƙayatar, ya kuma burge al’umma ta yanda duk inda suka shiga ba sai an tambaya a'a wa’yannan wasu irin mutane ba ne. Ana ganinsu saboda irin shigan da suka yi, shigansu ya tabbatar da cewa wa’yannan sarakuna ne. Ko taro suka ʤe ko wani guri suka je dai da al'umma suke haɗuwa ba sai an tambaya ba kana ganin shigansu ka tabbata wa’yannan sarakuna ne kuma sarakuna ne na gargajiya. Na gode.

Barkanmu dai, a wannan hoto an gwado mana ne yadda tsaren-tsaren gidaje ko kuma ince tsarin gida na ƙauye yake wato tsare-tsaren gidaje na ƙauyuka yadda yake kamar yadda muke gani wannan gidaje ne da aka yi su da abun da ake kira da laka, shi laka kasa ne da ake tono shi wanda yake da ɗanko sannan a sarafa shi ayi bulo da shi, bayan an yi bulo da shi ayi gini da shi, mafiya yawancin lokuta am fi irin wannan gidaje dama a ƙauyuka wato shi ƙauye akan yi gida ne da laka ginin laka wannan ginin laka akan yi yaɓe, yaɓe lakan ne ake ƙwaɓa shi ata ɗorawa ata ɗorawa har a gina gida da shi, shi kuma wanda gini da ba yaɓe ba akan ɗebi lakan sai ayi bulo da shi bayan an yi bulo da shi, sai a sarafa bulon wurin gina wannan gida, kamar yadda muke gani wannan gidaje aka yi sun a laka yayin da aka ɗau hoton gashi nan da damuna ne ga yadda aka tsara ƙauyan ya yi kyau ga tsirai nan duk sun fito su yi ƙoriya shar da su, wannan gida gida ne da ake yin sa a wato ƙauye, ga ginin nan ga kwanukansu yadda aka gwado rufin kwanon ya yi ja, ma’ana ya tsufa, wannan gida ne da aka yi shi na ƙauye yadda aka tsara ginin gidan a ƙauye, na gode.

Barkanmu dai, a wannan faifai an gwado mana ne yadda mutum yake hutawarsa ko yanayin yadda yake hutunsa wato da safiya karfe shida na safe, ma’ana da sanyin safiya kenan, yayin da ya tashi da farko daga bashi an gwado mana yadda ya je ya ɗauki wato magogi brushinsa na wanke baki, ya je ya wanke baki bayan ya wanke baki, ya yi wanka bayan ya yi wanka, ya tawo ya saka tufafi a jikinsa wato kaya kenan, bayan ya saka kaya a jikinsa, ya je ya haɗa ruwan shayi wato ganyan shayi ya dafa yayin da ya zauna ya yi Karin kumallo, bayan ya karya, an sake gwado mana shi ne a inda yake hutunsa na gaba da safiya, yakan tashi ne da karfe shida na safe bayan ya gama karya wa ma’ana ya gama karin kumallo yakan koma ne yaje ya gyara inda ya kwanta yayin da ya gyara kan gadon ya ɗauki zanin gado ya shinfiɗa ya gyara komai ya bashi a yadda ya kamata sannan hutun sa na gaba da yake yi da safiya sai ya koma ya ɗauki nauransa mai ƙwaƙwalwa ya zauna yana kale-kale a cikin nauransa da wasu aikace-aikace wato mutum ne aka gwada mana yadda yake hutunsa da karfe shida na safiya, na gode.

Barka da warhaka. Gaskiya mafiya yawan lokuta ko kuma ince sau dayawan lokuta idan na fita wato da ƙawaye na ko da kuma a wuri wato na shagali ne, na biki wato abinda nake yawan buƙata ko kuma nake yawan sha a kayayyaki na shaye-shaye na abubuwa da ake sha wato a wuri daya shafi na taron mutane ko ince na taron ƙawaye da sauran su, nafi amfani ne ko kuma ince ina san ko kuma ince ina yawaita amfani wato da ruwan lemo na ƙwalba, ma'ana ruwan lemo na ƙwalba wato panta, ina da san wannan wato kayayyaki na shaye-shaye, ina da san wannan wato ruwan lemo, shiyasa sau dayawan lokuta ni wani lokacin ma idan zan fita nakan ma iya wato saya in fita da shi a cikin jaka ta ina yawo da shi a cikin jaka ta saboda idan na buƙaci sha in fitar wato in sha, idan kuma nasan cewa wurin dama zanje ne in samu wato gurin da zamu fita da ƙawaye wani wuri ne da zanje, zamu je wato za'a iya kawo mana wannan ruwan lemo na ƙwalba wato ba sena fita da shi ba nakan fita haka. Sannan idan guri ne daya shafi na shagali dama wasu mafiya yawan lokuta nasan cewa zanje in samu wannan wato ruwan lemo na ƙwalba na panta a wannan wuri nakan fita hankali kwance ba tare da na nema ma na tafi da shi ba amma sau dayawan lokuta idan ma nasan cewa zanje wuri bazan samu ba nakan ɗau jaka ta in na tashi fita nakan biya wato in tsaya inyi ratse a shago inje in saya in sa a cikin jaka in tafi inda zanje da shi yayinda naje na samu in ban samu ba zan fitar da nawa wanda na tafi da shi inje in sha ina da son wannan gaskiya kwarai da gaske shiyasa sau dayawan lokuta ma wani lokacin idan ina da hali ko kuma ince idan na samu kudi na kan saya da yawa in ajiye a gida na wanda nakan dauka inyi amfani da shi wato nakan dauka a lokuta da dama ya kasance na sha, bayan na ci abinci nakan dauki wannan ruwan lemo na panta in sha wanda koda ba'a gida bama nakan ajiye shi da yawa a lokacin da na samu dama ko ince na samu kudi ko na samu hali nakan ajiyeshi da dama, yayinda fita ta kama za kuga za kuga cewa idan zan fita da shi a cikin jaka ta nakan ajiye nakan dauki daya, biyu wani lokacin ma har uku in fita da shi, wani gurin ma idan naje zanje in samu a wurin an kai wato zan dauki na wurin in sha in bar nawa a cikin jaka in dawo da shi gida, nagode.

Barka da war haka. Sau da yawa kokuma ince sau da yawan lokuta nakan yi abubuwa wanda ya shafi na wato kaayayyaki da za'a sha, wato kaayayyaki na shaye-shaye wanda za'a sha bayan anci abinci ko kuma a lokacin da ake da buƙata, yaayinda wato sau da yawan lokuta gaskiya ni ma'abo ciyar wato shan abubuwa ne wato na kaayayyaki da ake wato haɗawa shiyasa ma nakan hada wasu abubuwan sha ɗin wato da kai na, baya ga abinci ina son ya kasance nayi wani abu daya shafi abinda za'a sha aji daɗin sa wanda ba zallan ruwa kaɗai ba shiyasa sau da yawan lokuta nakan zauna da kaina in hada wato ruwan lemo in hada wani abu wanda zamu zauna idan aka ci abinci ya kasance an sha, ina da san abubuwa na ɗanɗano wanda ze bada daɗi wato a bakin mutum yanda ze bada dadi a bakin mutum, shiyasa ba'a rasa ni wato dayin kaayayyaki na abubuwan sha wanda nakan yi in saka shi wato na'ura da ze ɗau sanyi wanda za'ayi amfani dashi a kuma ji daɗin shan sa wato da sau da yawan lokuta nakan hada wani in saka a cikin piriji wanda ze dauki sanyi yayi daɗin sha kafin aci abinci, kafin ma in daura girki nakan fara ne ma dayin abubuwan sha wato abinda idan aka ci abincin za'a sha kuma wato yawan shan irin wa'innan abubuwa akwai wato abubuwa na sinadarai ko kuma ince da yake taimako wanda yakan taimaka wajan lafiya wato samun lafiya da ƙarin ƙarfi a jikin mutane, na kanyi amfani da abubuwa daya shafi wato kamar su citta, su kankana, su gwanda wanda kaayayyaki ne na marmari wanda na kanyi markaɗan sa in taace ruwan sa in hada shi in hada shi da sikari wani, wanin ma ba sena kara masa sikari ba kaayayyaki ne na marmari wanda zan hada ruwan sa in sashi a wato firiji yayi sanyi wanda kamar yadda muka sani bayan anci abinci wato nakan fitar da wannan kayan sha musha wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske wajan ƙarin lafiya na mutane wajan samun wato ƙarin lafiya da ƙarfi a jikin mutane dama yana da ƙyau bayan anci abinci a samu wato abinda za'a sha akai, walau ruwa kuma walau wa'ainnan kaayayyaki su sunfi amfani kamar su kayan marmarin wanda za'a amfani dashi ayi wato a bada abu ya bada wato abinda za'a sha akan abinci wanda zai kawo lafiya a jikin mutane baki daya, shiyasa nake yawan yin abin sha a koda yaushe, nagode.

Barka da war haka. A gaskiya dai ni nafison gaskiya wato ince kayayyaki wanda zan haɗa su wato da kaina in amfani da basira da fasaha da nake dashi wanda zanyi amfani dashi in har-hada wato abun sha. Abunda ya shafi wato wanda zanyi shi ban fayi wato son abubuwa wanda aka riga da aka haɗa shi na kayan sha na kwalabe ba. Na fi wato yawan buƙata ko kuma ince amfani da basira da fasaha da nake dashi in haɗa waɗannan kayayyaki na abubuwan sha da kaina. Wato kamar koda ruwane nakeso na lemo na kanyi amfani da basira yayin da zanje in sassayi kayayyaki wanda na sani zan iya amfani dasu wajen sarrafa su su bada wato wannan abun sha na ruwan lemo wanda zaiyi daɗi a baki kuma zai wato ƙarawa mutum lafiya ko kuma ince zai ƙara min lafiya da dukma wanda na bashi ya sha kuma wanda na tabbatar da ingancin sa ni nayi da kaina nasan duk abubuwa da nayi amfani dasu na zuba nasan irin tsafta da nayi amfani dashi wajen wato haɗa wannan abun sha. Shiyasa ma sau dayawan lokuta gaskiya ni nafison wato wanda wato kayayyaki na sha na ruwan lemo wanda ni na haɗa shi wato da kaina. Sabida gami ga irin abubuwa da nake saya inyi amfani dasu. Kamar su wato tuffa, su kankana su gwanda, su lemo kansa, su abarba da dai sauransu. Na kanyi haɗe-haɗe na abubuwa da dama yanda zanyi wato ya bada abun sha wanda zaiyi daɗi ƙwarai da gaske. Ba daɗi kaɗai ba wanda zai ƙara lafiya a jikin mutum. Musamman ma nafi yawaita amfani da kayayyaki da ya shafi na marmari. Dukda dai wani lokacin na kanyi amfani da wasu kayayyaki da suka shafi wato aya da kuma wato shi kanshi kwakwa bayan kwakwa da kuma wato dabino. Nakan haɗa wannan suma wato inyi markaɗen su in haɗa ruwansu su bada abun sha. Wanda suma dukda wato irin amfani da suke dashi a jikin mutum. Na kanyi amfani dasu wajen yin abun sha baya ga nan, wato saidai mafiya yawan lokuta nafi amfani da kayan marmari. Kamar yadda na lissafa wanda nakanyi markaɗen su nakan taata ruwan sa in sashi ma a firiji yayi sanyi wato a riƙa sah. Nima kuma in riƙa sha. Yana ƙara lafiya yana ƙara ƙarfi a jikin mutane baki ɗaya. ba ni kaɗai ba. Nagode.